Keehippe puulara de'iyaa aleeqquwa. hagawukkas sunttay saggayuwa. hagee awan wodhdhana danddayi?

Dumma dumma pholqqamiyaa aleeqoti boottaba boli uttidoosona. sintta baggara de'iyaa zo'obay aybba getetti?

Zannaqa sohuwan cora asati uttidi zannaqide beettoosona. sintta baggar dooza bollan xomppiya buquray aybbe gete....

Dumma dumma xuufetinne malaatati A bollan de'iyo oyddantta akifiliya luxiyo maxaafa A bollankka de'iya malaatatikka Tohossa Toophphiya Dalgga manttiya banddiraanne dumma dumma xuufeta.

dumma dumma dozzaa qommotuppe masetti moletti giiggiya so giddon goshshaa oossuwassi mitaa qanxxanaassinne hegaanne hegaa malatiyaageetussi go'ettiyo kaltaa tuutiya

issi woray diyo heeran ohaa giyo miyiya barkka eqaasu. ha ohaykka go'ay aybee giyaba gidikko, so mehetuppe issuwa gidida deeshay maanawu maadees.

Erissuwaa erssanawu koyiddi zo'o woraqqittiya bollan issi wolayttan erettidda yelagga yettanchcha misiiliyaa wottidi a bollanikka qassi dumma dumma xuupetta xaapiddi wottidogge beettes.

Issi sohuwan cora yelaga attumma naati addil''e ciishsha meray diyo maayuwaa issi mala mayyidi bantta miyiyyan issi zo'uwa maayyidaaga essidi issippe eqqidoosona.

isporttiyaawu nuuni go"etiyoo togaa miishshati eqqidi de'iyoosan amarida asati issippe zoorettoosona. ettuppe guyye baggaarakka issi wolqqaama doozzay de"ees.

ha sohuwaan naa'u itimati gobbaara qashetti uttidosona etuppe sintta bagaara eqqida asi macceeye attumee?

Amarida asati issisa shiiqidi eqqido sohuwan issi yelagay baaso haggazza deriyasi immidi beetees. Hegeeka aybe giyaba giko xomppe attanawu danddayiya miishsha loyttidi woykko gigissiidi.

Cora asati shuchchaa oosuwa oottiiddi beettoosona. Eti oyqqidi shuchchaa miyyiyo so giddon go'ettiyo buquray ayba geetettii? Woykko aybaassi maaddii?

Masuwa qumaa qommuwappe issuwa gididaagee sayniyara issisan uttidi beettees. Hageekka giigidoogee, cora qumati issippe shiiqidi: donoy, lokkomay, santtaynne h.h.m issippe gididi ka'idaageeta.

issi tukke keettaa karen naa"u asati uttidi tukkiyaa uyyoosona. etuppe guyye baggaara cora doozati tokketi uttidoosona. ha doozaa sunttay aybaa geetettana danddayii?

Issi keehippe puulaara de'iyaa zanaqa sohuwan cora asati uttidi de'oosona etuppe guyye bagaara godan kaqettida misilee aybaa bessi?

Issi tukkiya uyiyoo keettaa karen attumaage bar kaamiyaa toggidi maccaara bar guutta na'aa goochchada bar kushshiyaan guuttaba oyqada baydda beettaawusu.

Dooza qommuwappe issoy ciyyid de'iyooga bana bessees. ha doozawukka dumma dumma go'ay des. nuuni nu diyoosan geeshsha carkkuwa demmnaw kuwaa shemppnawunne hega hegaa malatiyaabaw go''oosona.

issi tukke keettaa karen asay uttidi tukkiya uyiyoosan keehippe puulara de'iya qalamiytan tiyettida shuchchati, xompeti, dozaa qommtinne hegaanne hegaa milatiyabati ha sohuwassi keehippe puulaa immosona.

Issi gelao na'iya ba huuphiyaa keehippe puulaayada ciishshay deiyosan zokkuwa zaarada eqqidara ayi oottaydda deay?

Issi mereta sohuwan keehippe coraa shuchchaati issippe dooreti uttidosona. Doozatikka de'oosona. Ha issi cimma aaway ha shuchchaa waattiddi beetti?

Dumma dumma xuufeti misiletinne malaatati a bollan de'iyo toophphiya inggilize doonaa luxiyo na"aantta kifiliya maxaafaa.

eretida kaaletiyaa aawatuppe issuwa gidiyaa propesseiya assappa Wodajoy ha sohuwaan uttiis. I aybba oottide de'i ha sohuwan?

issi keettan aayyiya aaway naati coratidi issisaa shiiqidi banta woraqattiya xeeloosonanne haasayoosona.

Issi oduwa odiyaagee ba sinttan cenggurssa xoqqu oottiyaa miishsha wottidi oduwaa oodidde beettees. I sintta baggan wottido miishshay aybba getetti?

Kushe hiilatuppe issuwaa gidiya mitta maassidi soon giigisanaw danddayiyo gapate aybbaw maadi woykko so giddon aybbaw go'etana danddayiyo a?

Toho kuwaasiya kaa'iya yelaga naati banta kaasaa kaa'iyo maayuwa maayidi sohuwan eqqidosona. ha naati ayssi eqqidonaa?

attakilte qomo gidida donoynne santtay beettosona hegettikka qumatetaw go"iyagetta.

Wolaytta asayi baahilaawe xaliyawu go"ettiyo dozzaa qomnuwappe issuwa gidida hirannoyi ayba harggiya xallana danddayii? Woykko ayba harggiyawu nu a go"ettana danddayiyo?

Issi sohuwan bootta saynniya bollan dumma duma qma qomoti beettoosona. hegetuppekka buddenay, ashoy, atakilttenne kutto maata giyo doozaykka de'es.

Cora hareti caana tookkidi ha simmid yoosona. naa''u yelagati qassi eta miyiyyara ya boosona. etuppe guyye baggara beettiya kaamiya sunttay aybba getetti?

Toophphiyaa orthodookise ammanuwaa kaalliyaageeti haggaazanchchatinne amanuwaa awati issisaa shiqidi de'iyoosan issi bootta maayuwaa maayidi cenggurssaa xoqqu ootiyaa miishshaa oyqqidi kiitaa aattidi beettees.

issi sohuwani dumma dumma kataa qomoti sharaara hiixeti uttidosona. etuppekka badalay issi sohuwan beetees. sinta bagaara diya kataa ayfee ayba geetettii?

Cora asatu giddoppe maccageeti bullukkuwaa maayidi attumageeti qassi dungguzay de'iya Wolaytta wogaa maayuwa maayyidi ississan eqqidoosona.

issi ayyiyaa ba huuphiyaan shaashiyaa qaaccada bootta mayuwaa maayada chookiyaa ba kushshiyaan oyqqada saleedaa boollan ay ottaydda bbettay?

Issi tukke keettan dumma dumma puulara de'iyaara faranichchereti de'oosona. boottabay gufani uttaaage aybba getetti?

ha sohuwan dumma dumma quma qommoti beettoosona. hegetuppekka pilaa, uncca heganne hegaa malatiyaageeti de'iyoosan, gossiyaara uttidaagee aybbay?

Issi sohuwan xaramusiya kumida karetta ushshay de'ees. Appe xaade baggara qassi hara karetta ushshay tigetti uttis. Ushshay tigeti uttis. Ushshay tigettido buqura sunttay aybe?

Kattawu go"ettiyoo cora ataakiltte qommota. hegeetuppekka santtaa karootiyaa donuwaanne hegaanne hegaa malatiyaageti issisaan dooretti uttidosona.

Toophphiyaa qaalihiwoote woossa keettaa qonccissiya malatay qommoora de'iyo appe xade baggaara naa"u asati issoy conggurssa xoqqu oottiya miishsha bari kushiyan oyqqiis issoy qassi bari kushshiya xaaxidi eqqiis. Etuppe xadeera qassi geeshsha maxaafanne xaafiyobata oyqqite giya xuufe de'ees.

Naa"u leemo keettati issisaan de'iyoosan baasuwaan guutta naati naa"ay uttidi beettoosna. ha keettaa emerenikka cora uttattinne mittatti beettoosona.

keehippe liiqidi heem'ettida huuphphiyaa tookkettida atakiltiyaa qommoy aybaa geetettii? woykko gooshshaa muruttaa sunttay aybee?

issi sohuwaan qarxxaappe sintta baggaara issi zammaana togaa miishshay eqqi uttis. a sunttay aybaa aybaa geettetti?

Issi ammanuwa aaway ba kushiya cenggurssa xoqqu oottiya miishsha oyqiddi qassikka geeshsha mxaafakka oyqidi odidde beetees. appe guyye baggara eqqida nay ay odidde dii?

Wolaytta beni asay dumma dumma doozata baahilaawe xaliya go'ettres. Hegeetuppekka issoy zimbbaanuwa geetettees. ayyo go'ay ayibee?

Keehippe puulaara de"iya ciishshatinne magaloshiti kaqetti uttido sohuwan sintta baggaara boottaban xaafettida xuufee aybaa qonccissii?

Keehippe puulaara de'iya wolaytta wogaa keettayi keexetti uttidosan sintta baggaara cora attuma asati eqqidaageeti ayssi eqqidonaa giikko...

Issi malaataassi maata mala meray gaxaara de'iyosan bootta xuufee xaafetti uttiis. Ha xuufee aybaa qonccissanawu koyidi xaafettidee?

Yeechcha bollan dumma dumma quma qommoti qoleti uttidoosona. Hegetikka donuwa, boyyiya, bambbariyanne heganne hegaa malatiyaabati doosona. sintta baggaara diyaa birata buquray aybba getetti?

doozza qomuwappe issuwa gidida ohaa giyo dozzay beettessi ha dozzayokka maadoy so medossatuppe deyshay maanayo maadessi.

issi tukke keettaa karen dumma dumma puulaara de'iya parniichcheretti de'iyosan sintta bagaara eqqida na'iya ay oottaydda de'ay?

Ha sohuwan beettiya dumma dumma mittaappe masettidi giigiya goshshanchchati go'ettanawu danddayiyo miishshay aybaa geetettii?

Issi wolqqama soossoy bollappe duge simmidi googissan, appe guyyee baggaara qassi woray de'iyo sohuwan issi yelaga na'iya Wolaytta dungguzay de'iyo maayyuwa bollaara maayada miccaydda beettawusu.

Puulaara de'iyaa dumma dumma faranichchereti ciishshati ubbakka bootta mulxxa magalashshoti ya baggan ha baggan kaqqettida mgalashshoti ha sohuwassi keehippe alleeqqo gididoosona.

issi yelaga na'iya bari ushshachcha kushiyaa maata mala meray de'iyo banddiraa oyqqada eqqaasu; ippe guyyerakka cora asati ississan shiiqidi eqqidoosona.

Erettida kaalettiya aawatuppe issuwa gididaagee ba miyyiyan tophphiya banddiraa wottidi ba sinttan qassi I wottido xuufee ayibaa qonccissana danddayii?

Cora yettanchchatinne durssanchchat wogaa maayuwa maayidi qassikka bantta kushiyan tooraanne gonddalliya oyqqidi yettaa yexxiiddi beettoosona.

Issi erettidi kaalletiyaa aawatuppe issuwaa gidiyaage karetta maayyuwa maayyidi ba kiisiyan kushiyaa yedidi qassikka ba qoriyaan zo'oba qachchidi ayssi eqqide?

Issi sohuwaani oyddiyaa ballon shidhdhara gossiyaa kummi uttidda maattaay dees. a miyaan qassi qaraarettidda baso oyttayikks beettes, appe guyyera qassi goddaa bollan magalashshoykka miccetti uttis.

Issi sohuwaan puulaara de"iyaa keettati yaara haara dooddi uttosan gidduwan qassi puulaara de"iyaa misileti de"oosona. Cora asatikka he sohuwan eqqi uttidosona. Ha sohoy ay...

Keehippe puulay de'yo sohuwani cora asati ciitan ciitan uttidi uyossona moosonnanne zanaqqosona. Ha sohuwawu qassi ciishshattinne xomppe bollara de"iyooggkka keehippe puula imanna danddayis.

Toophphiya Qaaliwoote woossiyo keettaa ammaniyageeti maccanne attuma godidaageeti dumma dumma geeshsha maxaafaa oyiqqidi harati qassi xuufetakka oyqqidi issippe biiddi de'oosona.

So medoossati wodee ehiido woykko zammaana zazzaluwan maaraara qashettidi aybaa miyonaa? Etappe guyye baggaara de"iya keettaykka ayba keettee?

issi sohuwan itimay gobban qashetti uttidosan sintta baggaara gaayiyaranne piiqiyara issisan de'iyoosan A miyyiyan qassi de'iya buquraa sunttay ayba geetettii?

Naa"u attuma asatinne issi maccaara issippe eqqidosona. Eti. maayido maayoyi aybaa geetettii?

sa'aara zaa'iya doozaa qommaappe issuwaa hageekka aibeegiyaabaa gidikko zil"a maata geetettees. ayyo go"aykka asa shekkeeriyaa harggee oyqqikko xale giddidi maaddees.

issi aayyiyaa ogiyaa doonan sharaa hiixxada dumma dummaa piraafireeta baizzaidda beettawusu ha piraafiraepfekka issuwaa gidida muuzee ha souwan beettees

issi puulaara de'iya yelaga maccanaiya ba huuphiyan kaletta qophiyaa wottada korjjuwaakka ba shayan yeggada ba kootiyaa xeessan qachchada kushiyaa xaaxada eqqasu ippe ya baggaarakka wolqqaama woray beettees

Ha sohuwan beettiya dumma dumma so giddon go'ettiyo buquratuppe oydee saynee siinee issisan de'ees. Appee ya baggaara de'iya karettabay aybaa geetetti?

kehippe puulai de7iyo uttanawu goettiyo oydeti maaraara beettoosona gidduwan qassi qumaa woottidi maanau goettiyo masoofeti de7oosona

issi keettaa karen heezzu kaameti eqqido sohuuwn issi yelagai barkka uttidaagee ay oottiidi de'i?

issi kaamiyo ogiyeepeee yaggara hanqqaa kunettaa yaagiyo agunttaa qommuwaappe issoi ogiyaa doonan eqqidibeetees hagau go7ai aibeegiyaabadikko dirssadankka maaddees

issi sohuwan coociyan otoi taman unttiis miyiyaara qassi badalai xiixettiddi de'es ha otuwaa giddon aibai kumuuttide

ha sohuwan wolaytta keettaa keexettaappe issuwaa gidida so baggaara de'iya zanddiidai daetettidaagee beettees ha zanddiiday o kushiyan dadettana danddayi

Erettida kaalettiyageeti bantta sinttan xaafiyobatanne uyiyo haattaa wottidi issippe uttidosona. Etuppekka issoy ba cenggurssaa xoqqu oottiya miishahaa oyqqidi etassi odees.

issi ammanuwaa kaalettiya attumaagee bootta maayuwaa maayidi ba kushiyan cenrssaa xoqqu oottiya miishshaau eqqidi ba huuophiyan qassi bootta kallachchaa wottidi eqqidaagee ba qooriyan wottidoogee aibaa geeteeti?

dumma dummaasso guddon goittiyo buurati hegeetuppekka otuwaa manaaciyaa geetettiyaageeti aybippe giigiyoona woykko eta giigissiya hiillanchchatu sunttai aibaa geetettii?

issi sohuwan dumma dumma so giddon neeni go'ettiyo guqurata hageetikka giigiyo hiillanttattu kushiyana hegeetuppekka otuwaa jabana hegaannegaa maatiefati de'iyoosona? hageeti so ga'aykka so giddon kattaa kattanau haattaa andduuqqanaunne ubbakka tukki eessana goosona hageeti aybaappe giigiyoona?

tumma dummaa somee doosati issi sand de'iyoosan wogga mizziyaa ba doonaa gafati yagaarssi naaqqada haattaa oyyoosan naa"u bati eqqidaageeti ayba geetettiyoona?

issi a karen katta keetta gidiyoogaa erssanaayyo oottido xuufeti qassikka karen kattaa maanau gelee asi ba kushiya meecettiyaagee kamee so giddon eqqidaageekka.

ha godaa bollan kaqettida misiliyan attumaasatinne maccaasati wolaytto wogaa maayuwaa maayidi duriiddi beettoosona appe sintta baggaaraa eqqidabaa sunttay aybaa geetettii

issi ammanuwaa sohuwan cora asati boota maayuwaa maayidi beettoosona sintta baggaara raharay qassi etu bollan haattaa tigiiddi beettees ha haattay etu bollan ay

goshshaa oosuwan moodettiyaagaappe issuwaa gedida mattaa eessiyo oosuwaa goshshanchchaykka mattaa eessiiddinne mattatussi qassi koottaa giigissiiddi beettees.

issi zal''e keettaa kare dumma dumma buquratikka ettittiyosona hegeetuppekka caammay puxai beettees sintta baggaara de'iya toggiyo miishshay aybaa geetetti

aqaafe giigida kehife puulai de7iyo kushiyan oottanawu maaddiya sagaayyoi xaaxettuttidaagee beettees hageekka keiife puulaana danddayiya asai ba kushiyan oottidi do7ettiyo alle

Issi yelagay ba huuphiyan qophiyaa wottidi ba kushiyan qassikka xaafiyo bata oyqqidi ba sinttan bana qonccissiyaa ba sunttai de'iyo xuufiyaa wottidi uttiis guyye baggaara qassi mittaappe giigida puulaara de'iya piriniicherekka de'ees.

issi kaamee biyo ogiyan coraasati himettidi biiddi beettoosona. etuppe guyyeerakka zo'oban xaafettida wogga biratay ogiyan eqqidaagee aibaa qonccisa.

dumma dumma puulara de'iyaa faranichchereta; faranachcheretuppekka issoy ispponjjiyaappe giigida uttiyo oyddiya; puulaara de'iyaa qassi quma wottidi miyo aaho oydiyaa.

Issi aaho keettaa garssan cora meeti zammana woikko wode ehido zazzaluwan qashettidi maataa moosona etu meraikka boottanne karetta woykko

erettida kaalettiya aawatuppe issuwaa gidiyaagee issi sohuwan uttidi ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oikkidi dere asaassi ay odiiddi beetti?

kaamee biyo ogiyan issi cima aawai cora mizaa laaggidi biiddi beettees. amiiyan keippe worainne deree de.ees ha aawai mizzaa ekkidi aybee?

issi yeelagai uttidi diittaa diixxees issi maccaara qassi ba kushiyan cinggurssaa xoqqu oottiya mishaa oiqqida yexxedda beetti ode guyye baggaara de'iya yettaa miishshai aybaa geetetti?

dumma dummaa mittaappenne birataappenne hiillancchatu gushee giigiyaa sobi dobbu qurata hegeetuppekka billa maa mashshaa kalttaa hegaanneegaa malatiyabati issi san shiiqi uttidi beettoosona.

Cora keehippe meran zo'o gidida mittaa ayfeti issisan shiiqidi uttosan bolla baggaara meray dumma gidiyo mittaa ayfiyaa ayssi uttadee?

dumma dumma galbbappe giigana danddayiya korjjoti issi sohuwan miicatti uttidosona. ha korjjota asai aibawu go'etti?

Tuma asati walaytta wogaa maayyuwaa maayidi bantta kushenkka tooraanne gonddalliyaa oyqqidi eqqidosona. etuppe guyye baggaarakka hara cora asatikka beettoosona.

issi iyalagana iya boottamaayyo maaala ba huuphiyan qophphiyaa woottada piqqaassu a ba kushiyan oihpido boottabai aybaa geetettii?

Keehippee godan cora gidida asati sa'an uttin, issoy qassi eqqidi odiiddi beettees. Ha asati ha sohuwan ayssi shiiqidona?

kushiyaa kuwaasiyaa kaa7iya oiddu yalaga naati bantta kowaasiyaa kaa7iyode sintta baggaara guutta naati eqqidaageeti aissi eqqidona?

bootta munxxa heregaa bollan keyfe puulaara de'iya alleeqoy kaqetti uttiis ha alleequwaayyo sunttay aybaa geetettii boykko ha alleeqoy aybaappe giigana danddayii

Issi yelaga geela'o puulaara de'iya na'iya bari huuphiyan wolaytta dungguzay de'iyo shaashiya qachchada qassikka dungguzaara de'iya maayuwa hashiyan yeggada eqqaasu.

issi sohuwan cora attuma asayinne macca asai issi sanshiiqqidi eqqidosona etuppe sintta baggaarakka xaaramusiyara ushshay eqqiisu. ha ushshaayyo sunttai aibaa geetetti?

Issi cimma ayiya dembba sohuwan ittimaa qachchoogaa bolla Kiya uttada puuttuwa suqqaawusu. Ippe sinttaa bagaara qassi hara samppaa kummi uttida puuttotinne ittimmay qashshetidaagee beettees.

amarida attuma asati issi saa shiiqidi eqqi uttidosona etippe guyye baggaarakka shonkkora giyo doozay tokottide uttiis ha asati aybaa oottiddi de'iyoona?

issi wolayttattuwaa luuxiyo maxaafay issi sohuwan beettees ayyo meraykka axille ciishshaa malatees ha luuxiyo maxaafay aappunttappi piliyaa luuxiyo maxaafe

mittaa ayfiyaappe giigana danddayiya ushshai naa'u wancca kumi uttis. ushshai aiba mittaa qomuwaappe giigana dandayees.

oyddu uyyelaga attuma naati toho huwaasiyaakkaa de'iyaageeti issi saa shii'idi maaran ai oottiddi ha sohuwan beettiana?

sa'aara zaa'iya doozaa qumoppe issuwaa gidida lelehee aibau maaddi boikko a go'ay aybee?

Issi heeran cora asati wogaa maayuwa maayidi banttaa kushshiyan puxaa oyqqidi heeraa geshshatetta naganaayo oottidi beettoosona. Etuppekka guye baggaara wolqqaama pooqqe eqqidi beettees.

oyddu geela'o maccanaati bootta maayuwaa a bollankka qassi zo'o bay de'iyoogaa maayidi eqqidosona ha maayuwaayyo sunttai aiba geetetti?

issi seeraa naagissiya izaawu ba sinttankka cinggirssaa xoqqu oo tana danddayiya mishshaa oiqqidi ba wogaa maayyo maayidi toophphiyaa banddiraakka ba miyyyn wottidi uttiis

issi yelagai keiife tolggi tolggiyaa badalaa carshshaa garssan deqqidi ai oottiiddi de7ii?

oorattaba woyqqo zammana wode ehidobaa gidana danddayiya maayoy asa malatiyaabaa maayidi eqqiisu ha maayoi ha sohuwan aissi eqqide?

qodan keehippe cora gidida asati woosa keettan gufannidi uttidosona eti ayssi gufannidona eta gufannita giiday oonee

attuma na'ay bari ushachcha kushiyaan issi biitta qonccissana danddayiya banddira bari kushiyaan oyqqidi eqqiis; appe guyye baggarakka qassi wolqqama daraynne soossoy bollappe duge simmidi goggiyaage beettees.

issi yelaga aayiya ba huuphioya qachada itimaa qachoogaa bollan kiya utada puuttuwa suqawusu. ippekka sinta bagaara sampaa kumi utida puuttoy beetees.

Ha sohuwan beettiya so giddon go7ettiyo buquray hegeekka so medoosata qachchanawu ubbakka harabawukka maaddiyaagee aybbaappe giigana danddayii?

issi zannaqa sohuwan dumma dumma puulaara de7iya so giddo pirnnichereti beettoosona. etuppe sintta baggaara qassi karetta ushshai de7ees. ayyo sunttai aibaa geetetti?

issi oduwaa odiyaegee ba kushin cinggurssaa xoqqu oo tea miishshaa weqqidi ba sintta baggaara qassi hara amala buquraa hegeekka cinggurssaa xoqqu tana danddayiyaaaa wottidi yaa simmidi aissi xeellii?

cora asati ogiyaara hemettidi biyode etuppe haddirssaaranne ushachchaaranne wolqqaama worai beettees. ha asati awu biyoona?

issi wolqqaama kehippe aaho goshshan carshshai caaridi uttidaagee beettees. ha carshshay rigaasa gettiiti?

so giddon go7ettiyo dumma dumma suuppabata hegeetikka hergaa caammaa gucciyo miishshaanne dumma dummaa qumaa maanawu goettiyo sayneta

kare meroosappe issuwaa gidida gelashshoy issi sohuwan uttiis ha gelashshoy uttido sohoy aybaa giddonee woykko ha sohuwan ayssi uttide

Issi puulara de'iyaa oyddiyaa bollaa siine, siiniyaa wottiyooga ubbakka puulayanaw wottido ciishshay beettees; guyye baggaraka qassi magalashshoti ichashsha gidid beettoosona.

Doozatu qoommuwaappe issuwa gidida qachcha xalliyaa ha qachcha xalle ba garssan unkkuwann haytta issippe oykkees; ha unkkuwanne hayttaa issippe cadiddi maaridi uyyiyo saatiyaan qachchaa harggiyaappe pattees

Oyddu yelaga attumaageeti Wolaytta wogaara qonccissana danddayiyaa dungguza de'iyaa maayuwaa maayyidi durudde beettoosona; etuppe guyye baggarakka de'iyaa wolqqama woray beettees.

issi kattaa keettan dumma dumma puulaara de'iya so giddo buqurati beettoosona qassikka issi izaawu giddon eqqidi beettees pude baggaara kaqetti uttidabaa ayba geetetti

heezzu attumane macca assati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta kushiyanikka cachcha zayiyaa oyqidi duridi de"oosona.

naa'u aayoti issisanddiyoodee issinniya mailliyaa oiqqada uuttaa hashoos haaranniya qassi ay oottaydda osohuwon eettii?

toophphiyaa qaalwote ammanuwaa haggaazanchchati maccaageeti sinttaara gulbbattidosona. attummaageeti uyyeera eqqidosona etu biddoppe issoi ba kushiyan oyqqido buquray aybaageeta?

Kushe hiilata getetiyaageeta so giddon go''etiyo dumma dumma buqurata hegetikka dupappe giigoosona etuppekka amaridaageeti samppa, massopiyaaa, zazzariya soruwaaa heganne hega maalatiyaageeta.

qarxxay de'iyo sohuwan lakkoi abollan bixxire de'iyoogee uttis. halakkuwaayyo go'ai aybee woykko aybaa si nu aa go'ettana danddayiyo?

ha sohuwan beettiya mitta aife xade baggaara teerai qommo baggaara qassi gakkibeennaagee beettees. haddoozaa qommoi aibaa geetetti?

wolayttan erettida wolayttattuwa yetaa yexxiyaa yetanchchaa alemaayehu zaassi wolaytta dunguzzay de'iyo maayuwaa maayidi huuphiyankka kalachchaa wottidi eqqiis,

cora maccanne attuma assati issisaa shiiqidi walaytta dungguzay de7iyo bootta mulxxa maayyo maayidi erissuwaa erissanawu koyidi issisaa shiiqidi eqqidosona. etuppe guyye baggaarappe qassi "yooyoo gifaataa" yaagiya xuufeekka beettees.

issi yettaa ississana danddayiya cenggurssaara de7iya miishshai ha sohuwan uttiis. hagaayyo sunttai ai bageetettii?

somee doosati hegeetikka bantta meran karetta gazzagididaageeti zazzaluwan qashettidi eqqidosona. etuppe guyye baggaara de'iya doozaasuna?

ogiyaara naa''u guutta naati kushiyaa oyqettidi biiddi de'iyoosan guyye baggaara xuufee de'iyo ogiyan eqqidabai aybaa qonccishshanawu eqqide

Issi katta keettan amarida asati uttidi katta moosona. Etuppe guyye baggaara dumma dumma ushsha qommoti dooreti uttidoosona. Qassikka bollan odi-bessaa giyo miishshay kaqqeti uttaage beettees.

Issi naa'u maccanne attuma naati zo'o adill'e ciishshanne karetta ubbakka aafittuwan wolaytta kawo xoona misilee de'iyo banddiraa oyqqidi eqqidosona.

Naa'u yelagaa attumaageeti issi mala bootta maayuwaa maayidi boottaban karetta xuufee de'iyo banddiraa oyqqidi eqqidosona. Etuppe guyye baggaara eqqida yelaga macca na'iyaa ay oottayda de'ay?

Issi yelagay ba kushiyaan wolqqamiyaa alleqobaa wottidi huuphphiyaa qanxxiidi beettees. appe qommo baggaara qassi duppaappe giigida huuphphiyaan wottiyoobaykka kaqetti uttiis.

Issi supperi markketiyaa giddon dumma dumma katta qomoti de'oosona. kare baggaara qassi hare gaareekka himetti dibiyaagee beettees.

coro asati bolaitta wogaa maayuwaa maaili bantta kushiyan kaqqassi cachcha zayiyaa oiqqidi punniiddi yettaa yexxiyoosuwan beettoosona etuppe guyyeera kaqassi bootta kaamiyaa de7ausu

ha yelaga attumaa ne macca gidida ha yettanchchati maccaaraa ba huuphiyan dunggusaa qachchada attumaagee qasi karetta shaashiyaa qachchin naa77ai issisan eqqidosona.

Dumma dumma puulaara de'iya mittaappe giigiya so giddon go'ettiyo perinni herata hegeetikka uttiyo oidiya qumaa woottidi miyo qassi aaho oydiyaa.

naa'u ammanuwaa aawati issisan de'iyoosa sintta baggaaraa diyaageeti bantta kushiyan masqqaliyaa oykkidi hara kushiyankka qassi guufiyaa oyqqidi eqqido sohuwan eti huuphiyan eti bantta huuphiyan wottidoogee aybaageetetti

Guutta na'iyaa ba huuphphiyaa heezzu sohuwaa shaakka daddisada a bollan qassi zo'onne bootta meray de'iyoo gozddaa qachchada zokkuwaa zaarada eqqasu.

ishi kehipe puulaara de'iya keettaa karen boottabai eqqiish sintta baggaara qassi puulaara de'iya ciishshee kadees ha boottabau sunttay aybe?

issi kaamee biyo ogiya doonan cora asati yaanne haanne biddi beettoosona. etuppekka miyiyaara birataappenne mittaappe giigida miishshai beettees .ha buuraayyo go77ai aibe?

dumma dumma katta aifeti atafilttetinne cora doozaa qommoti de'iyoosan issi mittaa ayfe kehippe ayfiyaa oyqqi utis. hagaayyo sunttay aybee?

kaamee ogiyan naa'u attumaasati issippe yaa simmidi bi ode wolqqaama kaamee qassi haa simmidi yees etuppe guyye baggaara de'iya naa'u maccaasati ay oottiidi de'iyona?

issi shuchcha keettaa kare dumma dumma kaassanchchatu misilee ne xuufee beettees. xade baggaara qassi penggee magalashuwankk magalashetti uttiis. ha keettay ayba keetta gidiyoogaa bessi?

issi attumaagee ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oikkidi ba haddirssa kushiyaa pude xoqqu oottidi eqqiis harati qassi a miyyiyan wolaitta wogaa maayuyaa maayidikka ubbakka hara bantta maayuyaa maayidi eqqidasona

issi cima aayyiya ba shayan keehippe daro mela maata ba'ada appee qommo baggaara qassi zambbiliyaa wottada eqqaassu a ba kushiyan oiqqoogee ayba geetetti?

atakiltte qommotuppe issoy kaarotiya geetettiyaage ississan dooretti uttiis. ha kaarotiyassikka go''ay dumma dumma harggiyappe asa naaganawunne ayfiyaa geeshshatettawukka keehippe maaddees.

doozatu qommuwaappe issuwaa gidida halakkuwaa. ha alakkoikka dumma dumma go7aa immana danddayees. a go7aappekka issoi baahilaawe xaliyoonne so giddon qumatettaukka go7ies.

issi keettaa giddon dumma dumma periniicheriyaa qommoti be'ettoosona godankka qassi dumma dumma puulaara de'iya misileti kaqetti uttidosona. ha sinttan eqqida wogga pernniicheriyaayyo sunttai aybee?

cora dere asay maccay attumai wogaa maayuwaa maaini maaraara eqqidosona. ha asati ay oottidi de'iyoona'a?

issi yalaga na'iya ba huuphiyaa keeyippe puulayada ba shayan duge yeddada zokkuwaa zaarada ayssi eqqadee

issi maccaara wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayada ba kushiyan oiqqidobai aibaa geetetti? ippe guyyeera de7iya asati ai oottiiddi beeti?

issi yelaga na'ay banddira malabaa oyqqidi eqqisi guyye baggaara eqqida asati ay oottidi de'iyoona? ha na'ay qassi ha sahuwan ayssi eqqide?

issi sohuwan heezzu yelaga attumaageti issi mala maayuwaa karettaa maayidi bantta kushiyankka banddira oyqqidi eqqidosona. ha asati aybaa qonccissanawu?

issi keettaa karen katta keetta gidiyoogaa qonccissiya misiilee de7iyoosan appe guyye baggaara qassi dumma dumma buqurati so giddon go7ettiyoogeeti beettiyoosan naa77ubati ya baggaaranne ha baggaara eqqidaageeti aiba geetettioona?

Dumma dumma kushee hiilata, hegetuppekka uldduduwanne xurumbba, ulddudoynne xurumbbay aybbissi go"i giyaaba gidikko yetta yexxiyodenne woykko punanayyo go"ettiyo miishsha.

So meedosati bantta zazzaluwaan qashshettidi maataa moosona. etu meraykka zo"onne karetta gazzaa.

dumma dumma wolaitta wogaa qumati shaatiyaara issisan shiiqi uttidosona. miiyiyaara qassi oittai unccayi guddeenai issisan de'es. ha qumay ha safuwan aissi shiiqi uttide?

bootta mulxxa herigaa bollan de'iya qooriyan oottiyo alleeqoi de'iyoosan xomppee a bollan xomppiyoogau maadoy aybe?

coraa tuma asafinne maccaasati bantta kushiyan dumma dumma miishshata oyqqidi haaxaa tokkiddi beettoosona. eti bantta kushiyan oiqqido sobiddo buqurai aibaa geetetti?

Cora katta qommori issisan shiiqi uttidoosona. Hegetuppekka shaatiyan lilay, santtaynne zo'o bambbare heganne hega malatiyaabati de'oosona. Samppan qassi ashshoy budenaynne unccay beettees.

Dozattuppe issuwaa gididda dumma dumma harggiyao xalle gidanna danddayiyanne so giddon qasikka zaytteddan go'ettanawu dandayiyo doza qomottuppe issuwaa gididda qobuwaa geettetiyaa doza.

Issi luxiyo heeran luxissiyaage baaga wogaa maayyuwa boottaa maayyidi luxiyaageeti qassi bantta biiriyanne dawutara oyqqidi luxishinne luxissiyaage qassi eta luxissishin.

asay ba qooriyan wottidi alleeqanaayyo woikko puulattanaayyo go7ettiyo miishshai godan kaqettutis xomppee abollan xomppiyoogeekka afuulaa keiippe loittiis

issi cima bitanee bootta maayuwaaa maayidi ba huuphiyankkaa qophphiyaa wottidi eqqiis. issi yelaga maccanayya qassi ba kushiyan cinggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oiqqada i oduwaa odana mala a kaafausu.

coro asati wolaitta wogaa maayuwaa maayidi maatan uttidosona attumaagee ba kushiyan tooraa oiqqidi maccaara qassi bullukkuwaa maayada duriiddi beettoosona etuppe guyye baggaara diyaageeti qassi cachcha zayyakka oiqqidi punnoosona

dumma dummaa so biddon go'ettiyo birataappenne mittaappe giigiya buqura ha buquraayyo sunttai aiba geetettii?

dumma dummaa qumati ha sahuwan beettoosana hegeetuppekka boynaynne shukkaarenne beettees sintta baggaara qassi zo'o sharan yiicetti uttidabay ayba geeti

issi sohuwan sayniyaraa qumay uttiis. he qumatuppekka oittay pilay shaati yara beettees. ha sintta baggaara tigetti uttida ushshai aybee?

issi yelaga na'iya wolaittaa wogaa qonccissana danddayiya dungguzay de'iyo maayuwaa maayada sintta baggaara eqqidosan guyyeera de'iya attumaagee ay oottiidi dii?

issi yalagay sintta baggaara banddiraa ba shayan maayidi ba kushiyan qassi bootta woraqatiyaa eqqidi eqqiis appe guyyeerakka attumaasati boottabaa maayidi eqqidosona eti bantta qooriyan qachchoogee aybaa geetetti

So medoosatuppe issuwaa gidida caananau maaddiya haree ogiyaara bbioode beettees yela gai auuphiyaa kiiuttidi alaa giiddi kabees.

toopphiyaa banddira aatai a bollan ashetti uttido zammana woykko wode ehido yettaa wiishshai haasahuwan beettees hagaayyookka sunttay aybaa geetetti?

erettidi kalettiya aawatuppe issuwaa gididaagee wolaittaa dungguzai de7iyo maayyuwaa maayidi cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa ba doonan oottidi kiitaa aattiiddi beettees.

issi attumaagee ba kushiyan birataappe giida buraa oiqqidi yelaga na7iyessi cenggurssaa xoqqu oottiya mishshaa go7ettidi kiitaa aattiidi beettees.

Issi puulaara de'iya geella"o macca na'iyaa ba huuphiya pixxada ba shayan duge yedadda wolaytta dungguzay de'iyo maayyuwa hashshiyaan yeggada kaame biyo ogiyan kaamiya toggada eqqaasu.

keehippe liiqissid hem''ido sohuwan yelaga uuttati ciirettidi giigi zaran zara tokketti uttidoosona. etu bollappe wodhdhida qonashshekka he sohuwan dees.

dumma dumma nuggu ettiyo mittaa ayfetuppe issuwaa gidiyaagee ha sohuwan keippe aifiyaa oyqqi uttis. ha mittaa ayfiyawu sunttai ayba geeteti?

issimmi tauphiyan attuma asaa misilee sintta baggaara qassi xuufee beettees xuufee ha misiliyaasi aybaa qonccis

naa"u kaassanchchati kuwaasiyaa kaa'i de'iyoosan guyye baggaara dumma dumma malaatati de'oosona. ha malaatati aibaa qonccissiyoona?

issi zal"e keettaa karen permiicheree zal'ettiyoodan qonccissiya misilee keettaa huuphiyan de'iyoosaa wiigen de'iya buuray aybaa geetetti

issi woray diyo heeriyan seera naawissiyaagee beexiyaa oiqqidi mitta qanxxiiddi beettees appe guyye baggaara eqqida yelagay ayssi eqqide

dummu dumma qumati samppaara issi sanddiyosan hegeetuppekka boinay boyee donoi shukkaareenne ubbakka zooban baree issi sanddoosona ha qumati muleera aiba quma geetettidona?

issi mereta sohuwaa woykko asa naati go'ettibeenna sohuwan dumma dumma worati xoqqatinne ziqqati de'iyoosan sintta baggaara booxxida sohoi aibaa geetettii?

Kaamee biyo ogiyappe miyyyiyara asayi ba tohuwan hemettanawu go'ettiyo ogee dumma dumma dooza qommoti maatatinne keettati beettoosona.

cora asati baasu aggaazaa deriyaasi immiiddi beettoosona hegeetikka heeraa geeshshiiddi beettoosona eti bantta kushiyan oyqqidi pittiyo buqquraa sunttai aibaa getettii

dumma dumma so giddubu urati hegeetikka oydiya keettaa pittiyo puxaa qumaa kattiyo mishshaa ha qumaa kattiyo miishshay aybippe giigii?

amarida asati bantta kushiyaa xaaxidi uttidosona etuppe naa"ati bantta aifiyan manaaxxiriyaa wottidosona ha asati issi saa shi'idi aissi uttidona?

Issi sohuwan aaho sharan micettida so giddon xomppiyawu go"ettiyobatinne tamaa woyikko elektirikiyaa aattiyoobati shamettishininne bayzettishin.

so giddon kattaa sawettidi kattanawu maaddiya buquraiy sharaara xaaxettidi upttisi ayyo merayekka karetta hagaayyo sunttay aybaageetetti

tooppiyaa orttodooqse ammanuwaa kaalettiya aawati bootta maayuwaa maayidi bantta huuphiyankka boottabaa qachchidi uttidosona eti bantta kushiyan oiqqidoogee aibaa geetettii?

Toophphiya Orttoodokise ammanuwa kaalliyageetinne haggaazanchchati bootta maayuwa maayidi boottaa bantta huuphiyan qachchidi Godaa sesuusa kirsittoosa meechchaa baaliya bonchchiddi beettoosona.

dumma dumma so giddon goyettiyo birataappenne mittaappe giiggiya guqurati baizzettiiddi ne zal'dhettiiddi beettoosona. ha buquraa ba kushiyan qoxxidi giigissiya hillanchchai aybaa geetetti?

naa77u attuma asati haddirssaaranne ushachchaara issi maccaara qassi bullukkuwaa maayila etu naa77aappe gidduwan uttaasu etippe guyye baggaara qassi cachcha zayyiya oiqxidi hulaittawogaa maayi maayida asati beetta

toophphiyaa orttodokise woossiyo keettaa karen misilee eqqi uttosuan keettaa huuphiyan eqqida buquray aybaageete?

dumma dumma puulaanawu go'ettiyo miishshati de'iyoosan godan kaqetti uttida puulaara diya bau sunttai aybaa geetetti?

issi cima aayyiyaa ollaa kurppada doozaa qommuwaa tokkaidda beettoos a ba kushiyan oyqqido buquraa sunttay aybee?

Issi yelaga macca na'iyaanne heezzu tattuma naati bootta maayuwaa issi malaa maayidi toophphiyaa banddiraa bantta kushiya aqqidi issippe beettoosona.

so giddo buquraappe issuwaa gidiya hiillanchchatu kushiyan giigiya dumma dumma bawau go'iya otoi beettees. ha otoo guwaikka qumaa kattanaassi haattaa duuqqanaassi dumma dumma ushshata aganau maaddees.

cora attumaa asati issisan uttido sohuwan naa'ati wolaetta dungguzay de'iyo maayuwaa maayidosona. harati qassi bantta maayuwaa maayadi issisan uttidosona hageeti ay oottidi diyoona?

walaytta asay cooshshaa teqqanau go'ettiyo doozaappe issuwaa gididaagee maasofuwan beettees. ha xaliya waatidi goettana danddayiyo?

Birataappe merettida ooratta xikke ooratta zaabbiya matan eqqiis. Eta oosoykka biitta bookkanawunne biittaa bul''anaw maaddiyoogaadan ereettees.

Oyddu yelaga attuma naatinne issi geela'o macca na'iya Toophphiya banddiraa bantta kushiyan oyqqidi issippe beettoosona.

dumma dumma somedoosati issi saa shiiqqidi eqqi uttidosona hegeetuppekka corattidi beettiyaageeti galota ha miizati ha sohuwan ayssi eqqido ...

dumma dummaa asay bana puulaa goyettiyo alleeqoy godaa bollan kaqqetti uttiis. qassikka xomppee a bollan xomppidoogee a puulaa kafoti uttiis

Issi sohuwan dozariya getettiya kaamiya qommotuppe issuwa gididaage goshsha oosuwassi ha sohoy banqqatanadan durumattanne xubbiyabata xoqqoli xoqqolidi xaphuwaara aatti yeggishin..

mittaa ayfiyaa qommuwaappe issuwaa gidiyaagee kehippe corattidi ha sohuwan shiutis hagee ayssi qoletti uttidi ha sohuwan?

Issi kaame hemettiyo ogiyaan bootta kaamiya baydda beettawus. Ippekka guyyeera cora keettati ubbakka bari tohuwan hemettiya asatikka beettooson.

bootta mulxxa heregaa bollan qooriyon ottiyo alleeqoikka ettuuttiis. ha alleeqoi aibaappe giigana danddayii qossikka ayyo meraikka ai malati?

issi yelaga na7iya ba huuphiyaa suuppan suuppan shaakkada naa77au naa77au dooqqa dooqqada dadssa uttasu hara asai miiyiyaara iyuuphiyaappe dankkidi oiqqidoogeekka beettees na7ee pulaa keippe ha huuphiyaa dattai loittanakka danddayiis

issi shuchchan baasettidanne keexettida wolqqaama puulaara de7iya keettai de7iyoosan issi doozai sintta baggaara eqqiis. ha doozaayyo sinttai aibaa geetti?

cora some doosati sisanddiyoosan sintta baggaara cora asati eqqidosona ha asati ay oottididiyoona ha miizati qassi ha sohuwan ayssi eqqidona

Issi sohuwan dumma dumma biitta utettaynne mereta sohoti beettoosona. Hegeetuppekka xoqqa sohoy de'ees. Ziqqa sohoynne issi mala sohoy de'ees. Sintta baggaara goyettida sohoy ayssi goyettide?

Issi sohuwan heezzu macca asatti guutta na'yo miyyiyan woottidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi issi saa shiiqidi uttidosona. ettuppe ya baggaarakka puulaara de7iya ciishshay beettees.

kushe hiillaappe issuwaa gidida sobiddon go7ekkiyo buqura hegeekka aibeegiyaabaa gidikko meexaqeliyaa geetettees omeexeqeliya gu7ai otuwaa jabanaa bashiya coociyan utissanau go7ees.

Issi aaho woraay de'yo heeran dumma dumma biittaa uttettati beettoosona, hegeetikka xooqqa sohuwa ziqqa sohuwanne aappoy de'iyo heeray beettees.

so giddo buquratuppe issuwaa gidida puulaarade'iyaara oydde hegeekka ispponjjiyappe woykko galbbappe giigida wodee ehiidi woykko zamana oydde issi sohuwan uttidi beettees.

dumma dumma qaqxaappe giigida so giddon goettiyo miishatii beettoosuna higeetuppikka amaridaageeti keeshiyaa koottaa udulaa hagaanneegaa manata

issi sohuwan dumma dumma qumaqumoti yeechchan qoletti beettoosona hegeetuppekka boyee donoinne bambbaree biitties

toophphiyaa qaaliwote woosa keettaa ammaniya maccanne attuma gidiya haggaazanchchati sinttankka masqqaliyaa malaatai de7iyo maayuwaa maayidi maccati qassi bantta huphiyan shaashiyaa qachchidi issippe eqqidosona.

Issi ogiyan ichchashshu guuttaa attuma naati boottaa worqqatiya bantta kushshiyan oyqqidi banttaa luxetta keettaa wogaa maayuwa maayidi issippe gididi ogiyaara boossona.

wolayttan erettida keettaa qommutuppe issuwaa gidida puulaara de'iya meesho keettayi giittiis hageekka wolaytta taarikiya qom"issiyaanne wolaytta haydaabaakka odiya keettaa.

shuchchan baasettidi mittan keexettididiya keettai keifee cora shaahoti de'oosona ha keettaa sinttabaggaraa eqqida mittay aissi eqqide

issi sohuwan asa malatiyaabay aybakko wolaitta dungguzay de'iyo maayuwaa maayidi eqqiis hagaayyo sunttai aybaa geetetti?

issi zannaqa sohun kehippe puulaara de7iya perinihcherati beettoosona. sintta baggaara godan kaqettida zo7o merai diyoobai aiba geetetti?

issi kaamee biyo ogiyan issi yelagai shuchchaa bollan kiyidi uttidosan appe guyye baggaara maaraara toketti uttida doozzaa sunttai aibee?

cora asati issi katta keettan uttidi kattaa miiddi beettoosona. eti bantta sinttan aaramu seea wottido ushshaa sunttai aibaa geetetti?

issi walqqama anuwaara de7iya doozai beettees ha doozaa bollankka a qonccissana dandda7iya a sunttai zammana ban xaafettidi kaqetti uttiis

heezzu maccati siisan de'iyoosan issi seera naagissiyaagee ba ifiyaa maanaaxxiriyaa wottidi ba kushiyaa xaaxidi uttiis ha izaawu ha geetuura ayssi uttidi?

ha sohuwan beettiya zammana iyyetta miishshatuppe guyye baggaara de7iya adil77a ciishshainne maata mala merai de7iyo so giddon go7ettiyo buquraa sunttai aibaa geetettii?

guyyeera naa"u attumaasati qassikka sintta baggaara heezzu attumaasati issisaa shiiqidi eqqidosona etuppe issoi ba kushiyan oiqqido buquray aybaa geetetti?

Issi keyippe puulattida sohuwa naa"u ye nagati issisa shiiqi uttidi polotikaabaa haasayoosona etuppe guyye baggaara qassi godaa bollan puulaara de'iya magalashoi kaqetti uttiis.

Issi polotikkabba odiya yelagay ba ayfiyan manaxxirriya wottiddi ba sinttan geeshsha haatta wottiddi uttiis.

Issi sohuwaan aayyiyaa aawayinne naati issippe shiiqqidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi issisaan uttidosona. etappe guye baggaara maata meray deiyaagenne xomppe malay de'iyaagee eta puulaa keehippe loyttiis.

issi ela giyaa ba houphiyan wode ehido zammaanabaa tokkada suufan suufan shaakka dadessada zokkuwaa zaarada eqqaasu

dumma dumma asa naati puulattanawu go'ettiyo qurati de'iyoosan guyye baggaara keeyppe lo'iya mishshayko ettuttiis ha puula mishshaayyo go'ay ayda keetitti

qumatettau nuuni go'ettiyo a taakilttiyaa qommuwaappe issuwaa gididi santtay zo'o sharaara qashettidi ubbakka sharaappe ha baggaara mittaa bollankka

issi heeran daro puutiya qommoti giigidi issisan shiiqi uttiisona. cora asati qassi ha puutiya yuuyyi yuuyyi xeelloosona. etuppe guyye baggaara qassi woraykka de'es.

cora attumaasati maaraara qoomettidi eqqidosona etu giddoppe naa''ati bullaa eqqidosona sintta baggaara maccaageeti sa'an uttidaageeti

dumma dumma urqaappe hilanchchatu koshiyan giigiya so giddon nuuni go'ettanawu danddayiya buqurata.

cora yelaga atuma naatinne amarida geela'o macca nati issi kuway de'iyo heeran shiiqidi issippe bootta mulxxa maayuwa ubaykka maayidi issisan uttidosona.

dumma dummaa wolaitta wogaa qumati heezzaa gididi shaatiyaa kumi uttidosona ha qumatuppekka ashoi santtai oittai unccai buddeenainne hegaannegaa malati abettibeetto

issi yalagaa na'iya huuluaara de'iya maayyuwaa maayada ba huuphiyan qassi zo'o ciishaa wottada ha sohuwan ayssi eqqade?

dumma dumma hiillanchchatu kushiyan giiyiya urqqaappe merettiya so giddo go'ettiyo buqurata. hegeetikka lakkuwaa otuwaa hegaanne hegaa malatiyabata.

issi odoy odettiyo yaa7an cora asati maaraara uttidosona etu giddoppekka issoi denddi eqqidi baaccagaa oykqqdoogan duuqqiiddi beettees

"Aguppiyaa" geetettiya peenoy tonggu giidi sawiyo doozatu qommuwappe issuwaa gidiyaagee beettes. Ha aguppiyaassikka go"ay wolaytta asay haytta tukkiyan yeggidi mal"ettidi uyanaassi maaddees.

naa"u maccaageetinne naa"u qeeri attuma naati issisaa shiiqidi eqqidosona eti maayido maayoykka wolayttaogaa maayuwaahegeekka dungguzay de'iyoogaa maayidi issisan ayssi eqqidoona

Supper markeetiya garssan dumma dumma asaa naatussi go"iyaabati asaa naati banttana geeshshanawnne bantta puulaa naaganaw go'ettiyoobati beettoosona. Hegeetuppekka issoy saammunaa.

Heezzu attuma asati issisaa shiiqi eqqidi hetupekka naa"ati bootta woraqatiyaa oyqqidosona. issoy qassi geeshsha maxaafaa oyqqidi nababbees. eti qassi i nabbabiyoogaa eqqidi eziggoosona.

dumma dumma goshshaa murutati ha sohuwan beettoosona. hegeetikka guyye baggaara de7iyagee uut taa geetettees. sintta baggaara de7iyagawu sunttai aibe?

cora tiranspporttiyo go''ettiyo miishshati issisan eqqido sohuwan sintta baggaara boottaa maayidi eqqida yelagai ay oottiiddi de'i

Issi yalagay so miizzata dirssaa garssi gelissi eqqiis. Ha dirssaa garssi miizzaa ayssi gelsside woykko gelissido gaasoy aybe?

dumma dumma ataakidtiya qomuwaappe issuwaa geedida zo'o xaphoi sharaara issisaa shiiqi uttiis. ha zo'o xaphuwaayyo go'ay aibee?

naa"u cima aawati bantta shayan gaabiyaa maayidi ushachcha baggaara de'iyaagee geeshsha maxaafaa oiqqin haddirssaara de'iya qassi ba aifiyan manaaxxeriyaa wottidi bantta kushiyan eti oyqqidi eqqidobai aibai

keezzu yelaga maccanaati phuulaara de'iya wolaitta wogaa maayuwaa maayidi issisan uttidosona ha naati ayssi uttidona eti qassi ayssi miicciiddi de'iyoona

issi yalaga macanayiya shuchchawuphiyaa keyada eqqidosan sintta baggaara kehiffe xoqquasaappe wodhdhiya boottamun xahaattay beettees ippe ya baggaara eqqida cora naati ay oottiddi di'ana

Cora asay issippe shiiqiddi de'iyosan naa'atti banddira oyqqidosonna. Naa'atti qassi haraba oyqqidosonna.

issi supperimarkkeetiyan dumma dumma buqurati dooretti uttidosona. qommo baggaara maaran diya buqurai aibaa geetetti?

Issi yelaga attuma na'ay issi puulaara de'iyaa doozatidiyoo heeran wolaytta wogaa qonccissana danddyiyaa dunguzaa bari qooriyaan qachchidi qassikka toophphiyaa banddiraa oyqqidi eqqiis.

Puulara de'iya wolaytta leemo keetta karen cora asatti beetosonna. Appe qommo bagan cora doozzatti beetosonna.

qodan kehippe cora gidiya luxanchchati bantta kushiyan puulaara de'iya ciishsha oiqqidi maaraara issippe boosona. eti maayido maayuyo sunttay aybee?

issi attumaagee ba aifiyan manaaxxariyaa oottidi uttiis appe guyye baggaara maayoi maaraara kaqetti uttiis hegee aiba keetta gidiyoogaa qoncciis

Issi keettaa karen dumma dumma misiileti de'oosona. Ha keettay ayba keettaa gidiyoogaa qonxxissanawu hagee karen uttide?

issi seeraa naagissiya yelagay baagaa wogaa maayuyaa maayidi ba huuphiyan qophiyaa kawottidi issi kushiyan xaafiyo wooraqatiyaanne biriyaa oyqqidi eqqiis.

dumma dumma zammana sogudda buqurati issi sohuwan kaqetti uttidosona. ha buqurati aibaasi go'iyoonaa woykko ha sohuwan ayssi kaqetti uttidona?

issi keettaa kare cora oideti penggen de'oosona so giddon qassi uttida asay kattaa meesinne uttidi zannaqees etuppe guyyeera zo'onne adil''e siishsha merai de'iyo magalashoy ka qetti uttiis

Oyddu maccaasati samppaa oyqqidi dumma dumma kattaa qomota punniiddi beettoosona. Eti punniyo kattaa qomoy aybaa geetettii?

Dumma dumma misileti a bollan de'yoo usppuntta kifiliyaa wolayttattuwaa luxiyoo maxaafaa. a bollan de'iya misiletuppekka issoy toophphiyaa banddiraa qassikka tohossa toohphphiyaa dalgga manttiyaa banddiraanne wolaytta dunguzzaa.

wolayitta sodo yumburushiya penggiyan ha yumburushiya sarotaa naagiya naa"u asati bantta wogaa mayuwa mayidi kiyiya asaanne geliya asaa gelissoosonanne kessoosona.

Issi yelagay ba kaamiya toggiddi biide beettes. Appe guye bagan hemettiya asatti beettosonna.

erettida kalettiya aawati wogaa maayuywaa maayidi haahuwan haahuwan bantta doonaa goozidi uttidosona. eti aissi bantta doonaa goozidi uttidoona?

issi kaamee hemmetiyo ogiyan dumma dumma kaamettinne ubbakka xompee toophiya banddiraykka beetees.

supperimarkkeetiya garssan kattaa aifiyaappe issuwaa gididaagee sharaara xaaxettidi uttiis. hagawu sunttai aibaa geetetti ikka aibawu go7ana danddayi?

bahilaawe yetaa miishaappe issuwaa gidiya cachcha zayyiya. ha cachcha zayye maaraara heezzaa gidi uttidaagee aybbaa bollan kaqetti uttidee?

cora kaametii biyo kaamiiya ogiyan ssi maccaaraa boottaa maayada kanttaidda beettawusu qommo baggaara kaqettida toophphiyaa banddiraa malatiyaabai aibee?

issi sohuwan naa''u batun karetta ushshai tigettutis eti uttidoykka samppaa bollaana ha ushshay tigettido buquray ayba geetettii

dumma dumma so giddon go7ettiyo buquratuppe issuwaa gidiyaagee maaraara dooretti uttis. ha buquraayyo aiba merai de7ii?

Issi sohuwaan samppaa bollan zo'o suutta kuliyaa milatiyaa muxetti uttida ashshoy sawo barbbaree shaatiyaara oyttayinne daabboy issisaan dooretti uttiis.

Issi puulaara de"iyaa shuchchan baasettida keettay A bollankka qassi maattaynne maattaappe beettiyaabati bayzettiyoogaadan bessiyaa misilee A bollan kaqetti uttis. Appe ha baggaara qassi puulaara de"iyaa ciishshay de'ees.

Godaa bollan magalashoy kaqettidaagee diyoosan xomppee ya baggaara haa xomppidoogee ha sohuwaassi keehippe immana danddayiis.

Toophphiya xallan de"iyaa kare medoosatuppe issuwa gidida harddiidaa. Hageekka Toophphiyawu alleeqo woykko Toophphiyaappe kareera nu demmana danddayenna kare medoosa.

Dumma dumma alleeqoti wodoruwaa bollan kaqetti uttidosona. Hegeetikka qooriyan wottiyoogeeta, kushiyan, hayttankka wottana danddayiyoogeeta. Etuppe ya baggaara qassi issi haree eqqidaageekka beettes.

Issi mereta heeran heegeekka asi ba kushiyan bochchibeenna sohuwan dumma dumma dozzaa qommoti worati biittaa utettay ubbakka xoqqa sohoy, ziqqa sohoynne boohoti beettoosona.

coro tuma asati maaraara bantta kushiyan tooraa oiqqidi harati qassi banddiraa oiqqidi walaitta wogaa maayuwaa maayidi yettanchchaa bantta giddon essidi issippe shi7idi yexxiiddi beettoosona

ha sohuwan dumma dumma mittaa ayfetinne ataakiltteti beettoosona qommo baggaara sharan xaaxittuttidabay ay bageetette?